Obwoki oburikuruga omu kisaasi, buriyo nibugyegyenuka kandi hariho nana akacupa akokubaasa kuteekamu obwoki.

Engaro z'abantu babiri eb'erangi erikwera zikwataine emwe nereebeka nka ey'omwana omuto kandi engaro endiijo ney'omuntu mukuru.

Enyanja eyetoroirwe obuzinga emigongo hamwe nana abantu.

Ekyombeko ekibakuzaniramu zaara eyokusiba emipiira omu maisho gakyo harimu piki nana egaari kandi hamwe nana emotoka.

Eki n'ekiti ekirabize ebimuri ebiine erangi eya bururu nana erikutukura. Hateekamiho enjoki eriyo neihamu obwoki.

Omu wikenda abantu baingi nibakunda kuza kweshemeza buzima nikyo kiriho aha biiki abantu batarikushushana abakazi, abashaija, abaana abamwe bari omu maizi nabanaaba abandi baine emitaka betwekyereire ahabw'omushana mwingi nangwa n'abandi nibabaasa kuba bariyo nibashemererwa ahabw'ago amabaare agetorirwe egi enyanja.

Ekihumi ekikozirwe omu mbaho ekitaire erangi erikwera kandi omutungi w'enjoki ariyo naahakuramu obwoki ajwire ekijwaro ekimushwekire aha maisho kuhitsya aha bigyere kandi ajwaire na giravu kugira ngu enjoki zitakamutonera

Omushaho ari omu yunifoomu eyekishaho Kandi aine nana akakokoro kamushwekire aha nyindo nana eminwa kandi nitumanya ngu akakokoro kubaasa kumutangira kugira ngu atakaturiza abandi barwaire narishi abarwaire batakamuturiza n'amunonga aha endwara ezirikuturira

Eki n'ekikooko eki barikweta empundu kandi nikituura omu iridiro ryazo kandi kiri ahaiguru kikwatiriize ahaitaagi

Emikono ebiri erikwereka erangi erikweera eriyo netabura itaka Kandi aine ebyariyo nabyaraamu. Ebihingwa ebi ariyo nabyaramu byiine erangi ya kinyaatsi.

Empundu etiire akaara omu kanwa eine ekyeriyo nereeba. Eri ahagati y'emiti Kandi emiti eine amapapa gari omu rangi ya gurini.

Ekyombeko ekyakarina kiriho akapande akarikworeka oku orikubaasa kuzaana zaara eyaha mukura kandi harimu nana eduuka erya itel hariho n'ente kandi hariho nana amaju agandi ag'amaduuka

Kapa erikwiragura ey'entuuru eyererize amatu kandi eri ahansi y'orutindo